salo n laɣam ʒɛ tia gbunni ka yinga ʒiya kayinga ʒɛ o tooni ka teebuli ʒɛya teebuli maa zuɣu ka shɛriti panpaya ka bi gbubi bia ka yinga maa zaŋ o nuu n pa bia maa zuɣu

Salo n laɣim zaya bini zuɣu ka kuriti biɛni ka loori zaya loori maa nyɛla Loori piɛlli ka salo maa pirigili ye niɛn'sabla n za konkireti nima zuɣu.

Salo n laɣim zaya ka polisi nima gabi bɛ ni ka polisi yinga zaŋ o nuu pa so zuɣu ka o za polisi nima maa tooni ka zaŋ sipesi niŋ o liiga ni.

salo n laɣim ʒɛya ka be shɛbi tabi be shɛhi ka be shɛbi pobi bɛ nuhi ka jarinibɛsa za be nyɛŋa jarinibɛsa maa ka di pɛntɛ zaɣ piɛli ka yiga za nyɛŋa ka yɛ liga sabinli ka zaŋ o nu lɛbigi kpa o nyɛgi polo

Salo n laɣim palli zuɣu bɛ sheba yela niɛn'piɛlli ka sheba ye niɛn'sabinli ka lora nima be palli maa zuɣu lora maa nyɛla lora sabinli ka dabsheba be loori nima maani ka ye niɛnpiɛlla ka yinga pili zipil'ʒee ka wuɣi o nuu zuɣusaa ka salo maani ka bɛ gba wuɣi bɛ nuhi zuɣusaa ka yinga ye binŋmaa ka ŋmaligi yuuni loori maa.

salo n laɣim bɛ palizuɣ' ka bɛ zaŋ bɛnchɛritɛ lo ka taɣ' zuɣ saa shɛbi nɛma nyɛla nɛɛ ʒiɛhi ka be shɛbi nɛma nyɛ nɛpiɛlli ka shɛbi yabɛnagbani be nuhi ayi zaa tɛrizuɣ' saa

Polinsi nima n tam palli zuɣu ka sooja yinga pahi bɛ ni ka lora biɛni lora maa nyɛla lora piɛli ni loori sabinli ka sooja maa gbibi marafa ka polinsi maa zaŋ binchera bobi o nyee ka so bin piɛla o nuuni ka zaŋ marafa bihi zaŋ niŋ o jinjiɛm ni.

salo n laɣim ʒɛya ka be shɛbi ʒɛ tiŋgbani ka be shɛbi ʒɛ zuɣ' saa ka be pɛrigili yɛ nɛnpiɛlla piɛla ka yiŋgo gbabi gana ƒɔlaaki ka paɣ' saribiso ka yɛ liga kodo ka bobi bobi ʒiɛ

niribaashɛm laasabu n zaya ka yingo ʒɛ tɛŋgbani kuɣ' zuɣ ka tingo pa o zuɣ' ka ŋɔ ʒɛya maa gbabi bia lɛɣigu ka ŋɔ gbaya maa zaŋ onupa bia lɛɣigu maa zuɣ ka ashɛtɛni tan ti za be tuuni

Salo n laɣim ʒi duu puuni duu maani ka kuɣusi zanzaya ka teebuli nima zanza salo maa tooni ka teebuli maa zuɣu ka gbana pampa teebuli maa zuɣu.

Salo n laɣim be duu puuni ka bi'sheba zaya ka bɛ do gori'bibihi zuɣu ka koma be loba nima ni n yili kuriti zuɣusaa.

Salo n laɣim ka ye niɛnpiɛlla piɛla ka liiga nima maa zuɣu do'so foto pa liiga maa zuɣu ka yingo za tooni ka yaagi o nangbani ka wuɣi o nuhi zuɣusaa.

salo n laɣim zaya ka be pobipobi gba nɛsalinima ka do so za gbalɛɛ maa nyɛŋa ka paɣ' saribili so zaya ka yɛ nɛʒiɛ be zala ti gbani ka ʒɛli bɛ nyɛŋa

Salo m-be palli zuɣu ka polinsi zaya ka yiŋga zaya ka ye neen'ʒee ka lora be palli zuɣu lora maa nyɛla lora piɛla zaɣ'bihi mini zaɣ'titali.

paɣaba n za moɣuni ka mori be bɛ nyaanga ka tibihi be bɛ nyaanga ka yingo za bɛ tooni ka wuɣi o nuhi ayi ka yingo nyaɣi baaji o nyingoli ka yingo ye liiga sabla ka wuɣi o nuu.

salo n laɣim ʒɛ jinli gbani be shɛbi bɛla jinli maa zuɣ saa ka be shɛbi za tiŋgbani ka lora zan zaya lori maa nyɛla lori sabinli ka jinli maa pɛntɛ zaɣ' yɛlo mimi zaɣ sabinli ka be shɛbi yɛ nɛnpiɛlla ka pɛli zibilitɛ

Salɔ n laɣim ʒaya. ka shabi ye neen' piɛli ka shabi neen' sabinli. ka doso ʒa bɛni ka pili zipiligu kadi nyɛ zipili sabinli. ka bi wuɣi bɛ nuhi zuɣu saa. ka paɣa saribili gbubi fɔn.

Salo n laɣim duu puuni ka bi shɛba zi gbariti zuɣu ka bi shɛba do tiŋgbanni ka shɛba ye nɛma piɛlla piɛlla n za duu maa ni ka bi kuriti yili yili ya zuɣusaa.

salo n laɣim ʒɛya ka be shɛbi tabi tabi be shɛhi ʒɛya ka be shɛbi nyɛgi baaji ka jarinibɛsa bɛ be nyɛŋa ka jarinibɛsa ka be pɛnitɛli zaɣ piɛli

Paɣaba anu n laɣim zaya ko zoli zuɣu ka kobiaɣu be bɛ nyaanga ka bɛ nyaɣi nyaɣi gaɣa bɛ nyaanga ka bɛ panpa taba zuɣu n zaya.

Paɣaba n ʒia ka taha zanza bɛ tooni taha maa nyɛla siliba taha mini loba taha ka kapu nima benbe taha maani ka baketi ʒɛya ka ankora buluu za bɛ nyaanga.

Niriba ayi n ʒi duu puuni paɣa mini doo ka doo maa ye niɛn'piɛlli ka paɣa maa ye liiga ʒee ka gbibi baaji sabinli la teebuli za bɛ tooni teebuli maa zuɣu ka gbana biɛni ka foto nima tabi tabi dikpini duu maa ni ka kompita pa teebuli maa zuɣu ka gaɣali paya.

Salo n laɣim zaya ka Loori za bɛ tooni loori maa nyɛla Loori piɛlli ayi sheli bela nyaanga ka sheba za tooni dinza tooni maa ka di tooni ŋmanila di ŋmanŋmami.

Polecenim, be duu puuni. ka doso ʒa bɛ tooni. ka polece paɣiba maa zaŋ bɛ nuhi panpa doo maa zuɣu. doo maa pilila zipili piɛli , ka polece nim maa ʒaya

salo n laɣim ʒɛya ka be shɛbi bɛ ŋarim puuni ka bia shɛbi bɛ zuɣ saa ka do yili za be nyɛŋa ka yili maa nyɛ pɛntɛ pɛnta piɛli naba zaŋ daɣ Sansa bɛnchɛritɛ lo pa daɣ maa zuɣ

salo n laɣim be do puuni ka be shɛbi yɛ nɛpiɛlla ka be shɛbi yɛ nɛʒiɛhi ka shɛbi bɛni be yɛlanɛngaba ka be gbabi buku nima ka be niribaashɛm gba tiŋgbani ka be gbabi bukunim ka yɔi buku maa

Duu puuni n nyɛli ka kuɣusi zaya ka dufebihi tam kuɣu maa zuɣu ka teebuli zaya ka di nyaanga ka bolifu nima yiliya ka teebuli sheli za kuɣusheŋa tooni.